Umuntu angaqeqetsha ezifundweni zakhe zemfundo yaphezulu uyaqhubekela phambili ayefundela umsebenzi afisa ukuwenza angaphumelela njalo abesesiba ngungqongqotshe womsebenzi lowu awufundeleyo.

Wonke umntwana wesikolo angaqeda izifundo zakhe zemfundo yaphansi, ulelungelo lokudlulela phambili. Ayefundela izifundo zakhe emfundweni yaphezulu. Emfundweni yaphezulu, kulezifundo ezinengi, ezinjengemsebenzi yezandla. Lezemidlalo eminengi, etshiyatshiyeneyo.

Emfundweni yaphezulu, kulezifundo ezinengi ezehlukeneyo. Ezigoqela ukubaza, ukulima lokuthunga. Abafundi balelungelo lokuzikhethela, loba yisiphi isifundo abasithakazelelayo.

Kuqakathekile ukuthi lapho okufundela khona abantwana izikolo zakhiwe kahle, zibe zinhle. Ezikhathini ezinengi kwande ukuthi izikolo ezakhiwe kahle zijayele ukutholakala imfundo enhle.

Imfundo ililungelo lawo wonke umuntu ukuqakathekile ukuthi umuntu afundele endaweni evalekileyo endaweni elomthunzi ungazikhethela ukuyafundela phandle endaweni elomthunzi ngaphansi kwesihlahla noma egcekeni kodwa kwakubekuhle ukuyafundela egcekeni.

Imfundo yona iyaphezulu kulezifundo ezinengi ezehlukeneyo umuntu uyakhetha ngokwekhono lakhe lokho afisa ukukufundela abekwazi abeyingcitshi kukho.

Ukufunda loba ukufundisana lisemaqenjini kuhle kakhulu kuyancedisa lokuthi abangazeisisanga bazwisise kulabanye abantu abangela zibindi zokukhuluma emphakathini kodwa nxa lisemaqenjini kubalula kakhulu ukuthi bekwanise ukuzwisisa